Abantwana besikolo beprayimari bahlezi eklasini. Abantwana beprayimari bahlaliswa ikakhulu bengamaqembu, ukuze bencedisane lapho befunda njalo bexoxisane ngalokho abafunda ngakho.

Amazwe amanengi kwele Africa asethuthuke kakhulu kwezemfundo. Abantwana sebeqala ukuya esikolo belemimyaka emine. Lokhu kwenza abantwana behlakaniphe, njalo bethi befika kwezifundo zabo zaphezulu bengabantwana abahlakaniphileyo.

Izindlu zokufundela ikakhulu ezabantwana abasezingeni langaphansi kufuze zakhwe njalo ziqine. Inengi yalezozindlu ziyakhwa ngezitina ezinyalo ezincane zibe lesivalo esikhulu, zibe lamawindi ndawozonke.

Amagwalibamduli ayindlela ehlakaniphileyo yokuqheqheshisa izifundo zabantwana abasezingeni elingaphansi. Amagwalibamduli angafakwa ukuze abantwana bafunde ngokuziphilisa kahle njalo bengakhohlwa ngakho lokhu ngoba kuhlala kusemdulwini.

Ukufunda ayisikho kubala amabhuku kuphela, lokuhlala abantu bephakathi kwendlu yokufundela. Abafundi balakho ukuphuma, bedlale imidlalo eyehlukeneyo efana lebhola lezinyawo, lebhola lezandla, ukuze bathuthukise amakhono abo afana lokusebenzisa izandla kumbe ukusebenzisa inyawo.

Igwaliba elisetshenziswa ngababalisi ezifundweni zabantwana abakuzinga langaphansi. Ukubafundisa ngokuhlukana kombala. Umbala engabe ifundiswa lapha, umbala oluhlaza kumbe umbala oyisibhakabhaka.

Ababalisi nxa befundisa ezikolo ikakhulu lezi ezikuzinga elingaphansi bayakhuthazwa ukuthi basebenzise amagwaliba charts lamagwaliba mduli njengaleli igwalibamduli elilesikhathi elitshengisa ukufundisa abantwana isikhathi.

Imfundo yakathesi isigoqela izinto ezinengi kakhulu lokhu kwenza ukuthuthukisa izipho zabantwana ngoba sebebona ukuthi abantu batshiyene njalo abantwana kufuze bafundiswe besabancane.

Isikolo sabafundi abasezingeni elingaphansi. Isikolo lesi sakhelwe endaweni elezintabantaba, kuyisikhathi njalo esezulu ngoba umhlabathi wabo umanzi te.

Izikolo ezinengi zilakho ukufaka indawo zokudlalela zabantwana beskolo ikakhulu laba abasezingeni eliphansi eleprimary, lokhu kwenza ukufunda kwabo kube mnandi njalo bakholise.

Ukufunda akutsho ukuthi umbalisi uhlala ekhuluma yena echasisela abantwana kokuphela ko kuphela, kodwa kuqakathekile ukuthi abantwana labo bafunde ngo kwenza lokho kugoqela ukuthi abantwana banikwe lokhu abafunda ngakho bakubambe ngezandla zabo njalo bakusebenzise.

Abantu besilisa bafundiswa ukwakha izindlu besasesikolo. Lokhu kuqakathekile ngoba bayathola imisebenzi yokwakha nxa sebeqedile isikolo bekwanise ukuthi baziphilise lemuli zabo.

Abafundi abasezingeni elingaphezulu bafundela ukukanika izimota bebe ngomanjinela ukuze bekwanise ukusebenza kahle babe ngabantu abancedisayo elizweni labo.

Ukupheka ngomunye umsebenzi osufundiswa abantwana besasezikolo zabo emasecondary ukupheka lokhu kuqakathekile ngoba abantwana bafundiswa ukupheka ukudla okutshiyeneyo langendlela yokuziphatha ngayo nxa usenza lowo msebenzi.

Kulezi insuku omama labo sebekhona ukuthi bayenze imisebenzi yabobaba. Lokhu kugoqela imisebenzi enjengokubaza . Omama usubathola bebaza imibheda , amasofa, amakhabothi lokunye nje okuvela ezihlahleni.

Abantwana sebeqala ukufunda beseseleminyaka emilutshwana kakhulu , yikho ezikolo ababalisi bekhuthazwa benze indlu yokufundela ibenhle ibelemibalabala ehlukeneyo kube lezinto zokudlalisa ukuze abantwana abasebancane bethande ukufunda

Izincediso zokwakha, lezi zincediso zenza abakhayo benze umsebenzi wabo ngendlela eqondileyo. Bakhe izindlu ezingasoze zidilikele abantu njalo eziqinileyo lanxa izulu lisina.

Abantwana besikolo abasendlini yokufundela. Abantwana bakhanya besezingeni eliphezulu njalo befunda ingwalo ezeChemistry kumbe ezeScience.

Umsebenzi wokwakha uqakathekile kakhulu ngoba uyathuthukisa ilizwe lethu ilizwe libalihle ngokwakhiwa kwezindlu ezinde lezinkulu lokhu kwenza abantwana besikolo baqale ukufundiswa ngokwakha besase bancane ukuze baqhubeke bethuthukisa ilizwe

Umbalisi ofundisa inombolo, uthwele izincediso zakhe ezingenza ekwanise ukuchasisa lokhu akufundisayo, njalo abafundi bezwisise ikakhulu kulokho akuchasisayo.

Indlu yokufunda lokubalela encedisa abafundi ukuze bathuthukise ikhono labo lokubala, lokuzwisisa lokhu abakubalayo njalo baphendule imibuzo kukho konke abakufundayo empilweni zabo.

Abantwana besikolo bayaphekelwa ezikolo zabo. Bayaphakulelwa lokhu kudla wonke amalanga aweviki. Ukudla lokhu kuyabanceda abantwana ukuze bafunde beqinile njalo bengathwali nzima becabanga ngokunengi nxa besesikolo.

Kulilungelo lawonke umntwana ukuthi athole imfundo. Yikho kukhuthazwa ukuthi wonke umntwana kufuze atholakale esesikolo ngesikhathi sesikolo. Abantwana laba bagqokiswa njalo impahla ezifanayo ukuze kungabi lobandlululo.

Izikolo ezinengi kwele Africa azikathuthuki njengalezo ezingaphetsheya kolwandle zona lezi izikolo zeAfrica zisasebenzisa imgwembe yomduli njalo zibhalwe kuwo ngama chalk kukanti kathesi sokukhona okutsha okufana lama smart board.

Abantwana besikolo, batshayisa esikolo ngesikhathi esifanayo kuzo zonke izikolo. Lokhu kwenza ukuthi abantwana bethole ukuphelekezelana betshayisa esikolo ukwenzela ukuthi behambe kahle besiyafika kuhle ezindlini zabo

Ubaba uhamba lomntwana wakhe baya esikolo. Lokhu kwenziwa esikhathini ezinengi nxa umzali ezobona umphathisikolo kumbe ezodingela umntwana wesikolo indawo yokuthi afunde.

Amabhasi asetshenziswa ngabantwana besikolo ukusuka endlini besiya esikolo lokusuka esikolo besiya endlini. Amabhasi lawo alombala okhanyayo njalo ayenza ukuthi abantwana bahambe kahle bengekho engozini zomgwaqo.

Inengi lezikolo emhlabeni zilazo impahla ezigqokwa ngabantwana bonke esikolo ezifanayo ezithiwa ngama yunifomu, lokhu kwenza abantwana bezizwe belingana njalo bekhululekile ukufunda labanye bonke esikolo.

Kuyakhwa isikolo sabantwana. Lapho kulendlu yokufundela epheleleyo lendlu yokufundela ekhanya isakhiwa ukuze abantwana bathole indawo yokuqedisa izifundo zabo bephumelele.

Abantwana besikolo abasezingeni elingaphezulu bafunda ngokulalela kakhulu ngokuqakathekisa izifundo zabo bahlala phansi bechume belalele lowu obafundisayo, yikho okutshengisa ukuthi abantwana besikolo laba sebekhulile njalo sebesazi into abayifunayo.

ezikolo kulezinsuku sokulula ukufunda lokufundiswa kwabantwana lokho kulethwa yinto esiyibiza sisithi yithekhinoloji okufana leprojector lapha abantwana abafunda khona bebukele emdulwini.

Imfundo iqakathekile kakhulu empilweni zabantu, lokhu kwenza ukuthi abantu behlakaniphe njalo bathole indlela zokuziphilisa ngazo. Abantwana bavukela besiyafunda amalanga wonke, lokhu kubenza bahlukane lezidakamizwa.

Abantwana besikolo bayafundiswa ngendlela zokusebenzisa imigwaqo. Abantwana besikolo bayaxwayiswa ukuthi bengahambi endaweni lapha okuhamba khona izimota. Kufuze bahambe endaweni leyo edwetshiweyo etshengisela ukuthi kuhamba khona abantu abahamba ngezinyawo.

Ibhakane elibhalwe ngokwemfundo yabatsha labadala. Ibhakane leli lilombala etshiyeneyo umbala omnyama lombala oyisibhakabhaka.

Izikolo zilakho ukuba lamagwaliba mduli kumbe amazenge apediweyo atshengisa ukubana nxa usufike kulesosikolo kumbe kuleyo ndawo uyakhonjelwa izindawo zokuhamba ezinjengo kutshengiswa ukuthi iwofisi ingale amathoyilethi angale.

Ensukwini zakudala abantwana babethatha amabhuku bebala. Konke ababekufunda ezifundweni zabo kwakutholakala phakathi kwebhuku. Kodwa kathesi inengi labantwana selifunda lithwele ama laptop lama foni ngoba wonke lawa amabhuku sebewathola phakathi kwalezo zinto.

Izikolo ziyakhuthaza abantwana ukuthi bafunde beqinile ukuze benelise ukuphumelelisa izifiso zabo. Abanye abafundi bafisa ukuba yilabo abantu ababazayo empilweni zabo. Bafundiswa ukubaza amakhabothi lemibheda esikolo ukuze befunde, beqine, njalo bekwanise ukwenza lowo msebenzi.

kulilungelo labantwana ukuthi bafunde endaweni elzinto ezingabalimaziyo izinto ezinjengama mbodlela izinqamu lento zonke ezingaba sika azivunyelwa ukuthi zibe khona duze kwesikolo kumbe amakilasi afundela abantana ngoba kuyingozi kibo

Kudala abantu ababefunda ezikolo babefunda bengaphansi kwezihlahla njalo behlezi ematsheni kodwa khathesi impilo seyaguquka izikolo sezakhiwa zibe zinhle. Indlu yokufundela ibe lezitulo, amatafula kanye lokubukeka.

Isibhedlela yindawo ebuya abantu abanengi abagula ngemikhuhlane eyehlukeneyo yikho kuqakathekile ukuthi isibhedlela sihlale sihlanzekile ukuze abantu bengathelelani leyo mikhuhlane eminengi nengi.

Abantwana besikolo bayakhuthazwa ukuthi nxa besiyafunda esikolo bagqoke impahla ezitshengisa inhlonipho. Impahla lezi zingafana lamabhulugwe lamayembe alemikhono elingeneyo ukwenzela ukuthi kuhlonipheke.

Abantwana besikolo abafisa ukuba ngomongikazi loba odokotela bayakhuthazwa ikakhulu ukuthi baqine ngezifundo zabo bafike ezingeni leyunivesithi bakwanise ukuthithukisa lezozifundo zabo amaphupho abo aphumelele.

Indlu yokufundela yezifundo esisezingeni elingaphezulu. Izifundo lezi ziqakathekile ngoba abantwana besikolo bakhona ukuthi bayethola amathuba okuthi bathuthukise amakhono abo bathole imisebenzi elizweni bakwanise ukuziphilisa ezimpilweni zabo.

Amabhuku lamapheni abangumngane wawowonke umntwana emhlabeni aze ayafika ezingeni eliphezulu elesikolo. Lokhu kungenxa yokuthi umntwana ungena esikolo esasemncane aqhubeke ngaso isikolo aze ayofika emayunivesithi ezingeni eliphezulu.

Indlu yokuprinter lokuthengisa izincediso zokufunda lokufundisa iyancendisa ikakhulu kulesosigaba lapho umbalisi efundisa kumbe abantwana befunda. Kwenza bezwisise lokho abakufundayo ngazozonke izikhathi.

Izifundo zingadinga umntwana wesikolo nxa elokhu egxila kuzo kakhulu. Kungakho nje kumayunivesithi balakho ukuthi bakhuthazwe ukuthi benze imidlalo eyehlukeneyo. Imidlalo engafana lemidlalo yebhola lezandla kumbe ibhola lenyawo.

Izindlu eziyakhelwe endaweni ezehlukeneyo ezinye zezindlu ziyakhelwe emhlabathini ongaphansi ezinye izindlu zayakhelwa emhlabathini ongaphezulu.

Imfundo iqakathekile ngoba ngayo imfundo siyakwanisa ukuthuthukisa ilizwe lethu ngaleyomfundo. Lokhu sekubangele ukwakhiwa kwamayunivesithi amanengi e-Africa. Amanye amayunivesithi ayakhwa njalo ngamabandla.

Kulilungelo labafundi ukuthi bathole ukudla lapho befunda ukuze bangathwali nzima ezifundweni zabo, yikho izikolo ezinengi noma lezi ezisezingeni elingaphezulu balaso isikhathi sokuthi abafundi bethole ukudla isikhathi sekuseni lesikhathi semini.